Bii mini doo n zi tɛɛbuli gbuni ka bii maa niŋdi bin dirigu n niŋdi doo maa nolini ka doo maa kpa niŋ kpara ka bin dirgu tam tɛɛbuli zuɣu n galisi ka bin dira bɛ pileeti maa puuni ka dirinki gba lahi bɛ gilaasi puuni

Doo n ƶɛya ka yɛ chinchin niɛma ka di mali kom balibu balibu di puuni shɛli n nyɛ ko dozim ni ko ʒiɛ ka o pili zipiligu ka kpa ninkpara ka gbubi baaji ʒiɛ o nuuni ka dirink kirɛt ka di gba lahi ʒɛ o nudirigu polo ka gba nyɛ ko ʒiɛ

Daani n boŋo ka niraba ʒinʒiya ka shab ʒɛya ka bi panpa binyɛra tiŋa wuljo ʒiɛ biɛni ka kamantoosi biɛni ka nyaaduwa biɛni ka leemu biɛni ka manmahali biɛni ka alibarisa gba biɛni paɣaba ni dabba n nyɛba

Niraba n laɣim ʒiya ka kompiuta nim dondo bi tooni ka so ʒɛ bi tooni sa n wuhuriba na bimii zaa nyɛla silmiinsi